Paɣisara ni nachimba bɛ la alaafee duu gbuni ka bi lihiri bi daa alaafee zuɣu bi shɛba dola gariti zuɣu ka shɛba mi do tiŋa bi shɛba nyɛla bani ye liiga piɛlla ka shɛba ye liiga dozim ka zaɣi zɛhi gabi di ni bi dukpuna maa shɛŋa nyɛla zaɣi nuɣiso ka shɛŋa nyɛ zaɣi piɛlla.

gbanpiɛla nyɛla bin ʒɛ bi diɛma shee diɛmdila bi diɛma ka tihi ni mori nyɛ din ʒɛ n baɣa bi luɣuli bi shab nyɛla bin bi so jinjɛma ka shab bi yɛ liiga nima shab nyɛla bin yɛ liiga sabila ka shab yɛ liiga nuɣso tihi nyɛla din ʒɛnʒɛ n baɣaba

paɣaba ni bihi nyɛla bin piɛ foli ʒɛya bi shab nyɛla bin ʒi ʒiya ka soŋ nyɛla din panpa dizuɣu ka bi shab nyɛla bin yɛ liiga piɛla ka bi shab so jinjɛm ʒiɛhi ka zaɣ sabila bonbo dizuɣu

Loori sabinli nyɛla di niŋ Sarati zaya tihi ni mori nyɛla dini ko n gili ba salo nyɛla ban laɣim bi luɣuli loori ʒɛɛ nyɛla bini zaya ka bi shɛba ye liiga piɛla.

Salo nyɛla bini laɣim zɛ bi Jɛma duu gbuni ka lɔra nima ata nyɛla bini zɛ di tiŋgbani ni lɔra nima maa kama nyɛla zaɣi sabila ka bi shɛba ye 'iiga nuɣiso ka shɛba ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga zɛhi.

loori nyɛla din chɛna ka gbanpiɛla nyɛla bin bɛ di puuni bi zaa nyɛla bin pili zipiliti ka niraba ayi nyɛla bin kpa ninkpara jɛngbuna ayi nyɛla bin ʒɛ n baɣa bi loori maa loori maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka ko sabila gabigabi dinni

tumtumdiba nyɛla bin bɛ bi tuma shee tumdi tuma ka lora nim nyɛ din ʒɛ n baɣa baɣaba lora nim maa shɛŋa kama nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi bi luɣuli ni palli nyɛla din gari ka lora nim maa tam dizuɣu

Prinsi nyɛla ban bɛ nini moahi shee chɛna bi zaa nyɛla ban pili zipila ka gbubi bi' marafa nima bi shɛba nyɛla bani bi gbubi ka shɛba gbubi tia nyɛla dini za bi luɣuli zuɣu ka yili karili nyɛla dini gba zaya.

Gbanpiɛli nyɛla bin laɣam ʒɛya n gbubi tapaɣala bi nuhuni sabbu nyɛla din sabi pa dizuɣu ka di nyɛ zaɣ piɛla ka zaɣ ʒiɛhi bonbo dizuɣu ka zaɣ sabila gba bonbo dizuɣu bi shab nyɛla bin yɛ liiga sabila ka shab pili zipila ka shab bi pili

Gbaŋ sabila ni gbaŋ ʒɛhi nyɛla bini laiɣim zɛya bi shɛba nyɛla bini pɔripɔri bi naba zi tiŋa bini zi tiŋgbani shɛli maa kama nyɛla zaɣi piɛlli ni so nyɛla ŋuni piri namda piɛli ka so piri namda dozim ka zaɣi piɛli nyɛla dini gabi di puuni.